Daliga asati issi sani eqidisona he issinotuppekka issi maccara kehippe qanthanne gutha gidada hanikko ubbappe lappa gidada betawusi

Dalga yelagatinne cimat issi kifilen dosona. Haysatika utid entappe bagati silke xelikonne issot issot xafishe dosona.

Daliga asati issipe gididi issi besan betosona hayisatupeka dumma dumma kawo osanchatine oride gidida asati sinta bagan eqidosona.

Nu gammo asay olla birshshanasine oshsha esanasi go'etiyo dumma maata oykiza dalga asati bettosona ha asatikka zorishshenne yexishshe xelos

issi dumma dumma oosowassi eratethay de7iza yela gate issi bessan beethtosona hayssatikka hiitta waaxishe demmays

Cora asay issisa shiiqi eqqidi heessatuppekka sinte baggara heezu gidiza asati uttidayssati beettishe de7oosona. Heessatuppe sintte baggan dumma dumma haattati haalan dezaara de7ettes

dalga asay oge kummidi hemethishe beettosona ha asatuppekka miye baggara dumma dumma wora mitati chupu gidayssati beettetays

maata tokqu ooththi dentidi yo7o masqala yaagidi ufayxishe deiya cima asati beeththoosona ha asatikka sintha baggan cima asati eqqidi pantha cikka oyqqidosona

wolqama xoqu giza woykko kuwaas maaddiza mithati beettosona ha mithatuppeka sintha baggan dumma dumma yelaga naytinne cima asati dissippe uttidosona

Dumma dumma gaammo dere asa cimatinne heyssa danka ola maatan zaariza cima asati issipe gididi maataanne cika oyqqidi beettosunna.

Issi keeththappe kiidi ha hemettide aggidi eqqida nam7u yelaga macanaytinne izatappe guye baggara buro kiishe beettiya attumaasati de'ettis

nu gaammo asa hara biittappe dummayiza maay7o gati maay7iza heedzdzu gidiza asati sintha baggara uttikkonne iza tanka guye bagganka beettishe de7eetes

Issi attumagge ba qala dhoqqu oththidi hasayanassi koyiddo gishshassi qaala dhoqqidiza mishshatta ba ushshachcha kuushshen oykkidi hasayishshinne ha xeelishin demayss.

Dumma dumma sohuwape xeeseti shiiqida nu Gaammo biita cima asati bettoosona ha asatikka maata oyqqidi sarotetha malata bessishe de'ettees.

Issi keethan nam'u yelagati beetoosona. Hessatupeka issoy zo'o kanaterara woyko shamizeta mayidi ha simmi uttidi beetees.

Issi kifilen kumi uttiza yaa7a yaa7iya asayi beettishe deees ha asaykka booththa oyde bolla uttidi yaa7a yaa7ishe ha xeellidi beettosona

Issi bessan maara naagidi uttida dalga asati beethtosona ha asatuppe sinta baggara orde orde asi doorettidi uttidosona.

Issi yelagay beettishe de7ees ha orde yelagaykka bar issi kushiya xoqu oothtidi ha xeelishe de7ikkonne izi batirazan ayfen wottidi asa naati go7etiyo maxaxaraza wotti wottides.

heedzdzu macaageti beettosona hayssatuppeka nam7ati bootta maayo oykko nu gaammo asa eretiya maayo maay7izi uttikkonne issinna entara ba maayo mayada uttadus

Issi wolqama zere woyko Zuma besape duge soku soku gid wodhiya woykko shafay duge sosoriya haatay betishe de'es

Issi cima aawayi beteesi ha aawayikka ba ayifezani manaxara woththidi hessadanikka deetesi Gamo duniguzara qodhera aaththidi haa xeelishe deesi

Issi kifflen pullathizza bessan dumma dumma dalgga yelagga naytti issoyi issawara oyqettidi guyye goshetishene daffetishe demayss.

Issi dhuma besay betishe de'es Ha besayka aze gikko azakon gidon dikone asa nati gelonta mala kehippe yashiza soho

Dumma dumma katha qomoti beetishe de'osona , haysatappeka ashoyinne heysadanka dumma dumma maanasi injetiza soloyi beetishe de'es.

issi zumatiza bessayi beettishe de7ees hazuma bollaka dumma dumma mita yaratinne heessa danka maata qommoti heessa sharafati beettosuna

Issi wolqaama dembba bessan mokkidza maatay gattattidayssi beettishe de'ees. Ha gatta giddonka eqqidi ha maata xeellishe de'iya oyddu attuma asati de'oosona.

Hedzugidiza asati beethtishe de'oosuna izatappe nam'ati macageta gidikkoka heyssati banta huphiya cabararisidi qachunta haa xeelishe de'oosuna.

dalga gatta keettati beettosuna ha gatta keettatikka oozan coridi issi heerappe hara heeran dumma dumma meray de7iyoyssadan beettosuna

dumma dumma gaammo dere asa woganne maara naagisizi de'iza asati dumma gaammo maayua maayidi cikka oykkidi sarotetha malata bessishe deetis

namu otota taman wottizi inta giddon tama eettishenne heessadanka shendera kattishe de'iza asati enti beettonta xaykkokka enti kattiza ototi beettishe de'osonna

Toopphiyan xoqatettan erettizanne daro kare asati yidi beyidi daro itiopiyasi deemusha gelisiyo woykko miisha immiyo akusume hawulte gidayssazi beettishe dee'es.

Keehippe adussa gidiza malay guutha lo'ana haniyo issi macara beeththashe de'awus izippeka guye baggara wolqama woray beettes.

Oyddu gidiza asati beettishe de'oosuna hayssatuppe nam'ati issoy issua oyqqidi sarotettishenne laamotettidi yerettishe beettosuna.

Wolqama ogezi beettishe dees ha ogezarakka hamethashe deiza issi maca mishiriya guye simmada xeella she de7awos izakka heedzdzu gooma motoreza xeellayda beettawus.

Dumma dumma bayzeettiyanne shamettiza miishati be7ettoosona hayssatuka leemiswassi sampay dumma dumma masofatinne heyssa heyssa malati beettishe de7eetis.

Linked in yagidi uffey izzankka deyzza xuffeti Linked in pidaletti betishe dettes.

Arssenaleyo kaishshe hai deizza dumma dumma kassanchati bettosona hessatuppeka madukey giizayssi moskora gizayssine trosardde hessadanika salibi bettishe de'ossona.

Ooratha laytha yaagettiza taappellazi xaafettiza issi waraqatey beettishe dees ha waraqatappe garsa baggara issi kifilen dalga asay uttidosona.

Banta mara mara oyikidi katha katha gido gelidi katha woyiko carisha yedhonita de'ishini sora woy warora hemetiszi haya daliga asata demayis

gaammo siile beettishe deees ha gaammo siileppe sinte baggara issi yelagay ba poto woththidi ha potoranne gaammora ba taapbelazan tpoto yeddides

Issi kifilen kumi uttiza dalga asati beettosona. Ha asatuyyokka sintha baggara ha simmida dalgaba odishenne siissishe de'iya kawu oosanchati beettosona.

Issi attumage beettishe dees. Izikka hachi qamman nam'u saate baggani andu'aleme issipetetha kaasa yaagetiya xuufe xaafidi bessees.

Tohowa kowaasiya kaa7ishe beettiya issi denban de iza nam7u kaasanchati beettosona hayssatikka issoy issuara sinta woqishe demmoos.

Tophphiya tadashshe wolqqa illa giida xufey xafettiza issi booththa waraqqatazi bettes ha boththappe guye baggara issi atuma uttidi ha simi xallishe de'ess.

dalga asati Issisa shiiqi eqidosona ha asatikka dalgi ekikonne izeti kayotida danidi banta kushiya qadhi balidi eqidogey kehipe qofisese

issi demba bessayi beettishe deees ha demba bessanka dumma dumma mitatinne maatati heyssa danka gidzdzoora efiza looso ogeti beettosuna

wolqama keeththay keexetishe beyettes ha keeththaykka dumma dumma go7a immanawu de7iyoge izi keexetiyo xoqu giza bessan qoppiodekka eretes

Issi koronte gaane beettishe deees ha koronte gaanekka koronte mitha nam7appe giddon essidi izappe bolla baggara shufoza woxalizoy issi beettishe deees.

issi yelaga attumaage beettishe de'ees ha yelagaykka ba komputereza xeellishenne izan gundidi hokki izan gelanadan xeelli xanna'ishe beettees

Issi kornte medhetiza woykko kornte pisketiyo heeray beettishe deees ha korntiya wolqa naagiyanne dumma xeelliza asi deiyo issi bootay beethtishe deees.

Awaashe bankke giza eriber shapadan gogetes getes xufe xafetida etophiyan betiza banketkupe betiza gidizaysi beerees

Nam'u assati de'etes hayssatuppeka issiniya maccaro giddishin issoy attumaggey be ayffezan manaxire woththidi doonan nam'aykka maske woththidi ha xellosona.

shuchcha qoxidi biittara oyttidi oge kessido kobilistoone yaageti xeeygetiya oge de7ees ha ogeppe gaxan nam7u guuma motore eqqadus.

nam7u jarkanezi beettishe deyoosona hayssataka bar kushen oyqqidi enta waazanakko etaba qoppishe deiya issi yelaga attu mage beettees

shuchcha qoxidi biittara oytido issi kobilisto giza puula hanotan beettiya issi oge beettishe deees ha ogeppe sinthe baggara katta keettay beettes

nam7u yelagati nu dosetua woykko siiqota hagabeyte yaaganasi issoy issua barsetiyo ga erisishe de7ettes hayssanka macara attuma ga barsos

Ha7i ta xeeliza asati issi attumanne hessadan issi hedzdzu maccara hessape qasse izo malaatashe deiyo yelaga macciya dawus.

Nam'u asati bettishe de'ossona hayssatuppekka ba qalla dhoqqu oththidi hasayanas koyiza issi orrdi ekkiza attumagey bar huphphen kobbe wothidoysar ha xeelishe bettes.

Issi attuma yelagayi beetishe de'esi. Ha yelagaykka ba kushe issuwan qaala dhoqqu othade haasayanayis maadiza miisha oyqqidi ha xeelishe de'essi.

Asa natu bola fayateta osuan anjetiza dumma dumma heedzdzu gidiza asati issippe shiiqidi issi besan otishe de'ates.

Bita goyish woyko garage bita bokidi dumma dumma hathatanne hesadankka shuchata kesanas go'iya kamey betishe de'ese

Tamane gelo tamappe hirga shempisanas gid oothiyo oothuwa yagetiza xufey xafetiza kaame sintha bagan tapeil woyko waraqataz betishe de'es.

zo7o maayo woykko shamize maa7iza dalga asatinne iza danka karetha qole giittizayssati issipe gididi dancaci lo7iza hanotan beettishe de7eetes

Heedzdzu attu maa geti beettosona hayssatuppeka nam7ati poliseta gedikkonne issoy bootta shamze maa7idi ha xeellishe beettees.

Kulla haontan kexxetiza Issi keththayi bettishe de'es ha keththappe sinththa baggara duma duma asati bantta ossozara ossora eqqidoosona.

Dumma dumma assathi banththa cithan cithan uttidi ha xelishe dossona. Heyssathuppe issi cithay muzze midi mizze poqo bantta sinththan digenan wotidossona.

ichashu asati beettosona hayssatuppeka issinna macaaro oyddati attu mageta heyssatikka suufe mala7idi ekkidosona

ha7i buro oosettishe deiya ooratta keexettiya keettay beettishe de7ees ha keethtaka keexana si simentoza ashawazaara walakkiza issi maca yela giya beettawus

Issi wogga woykko adussa xoqu giza gita pooqezi beethtishe deees ha pooqeza sintanka guutha guutha mitasi eqqidosona.

issi wolqama woray beettishe de7ees ha wora giddonka dumma dumma wora medoosatinne heessa danka asa naatus dumma go7a immida maatatinne mitha ayfeti de7eettees

issi kifileyn dancacidi uttiza dalga kawo oosanchati beettosona ha kawo oosanchatikka banta ooso layta issipe shiiqidi zoretishe beettetes

issi sohon asa naate uttikko sintawuka guyekka zaaranas dandayiya qaaxiya toay de7iza oyde beettishe deees

Dumma dumma keethta qommoti beettosuna ha keeththatuppekka sinte baggara maatatinne mitati heessa danka sharafati dumma dumma lo'etana s gidi chokki dobati beettetes

Issi dalga asay issi bessan beettosona ha asaykka banta oosora oosora yidi issoy issoara haasayi shenne soretishe demmays

Issi denba sohan oosettiza xoqu giza woykko gita gidiza pooqe beettishe deees ha pooqeza giddonka zalga asati yaanne haanne simeret hayssati de'oos

Dalga asat issi kifilen betosona. Ha asayika pesitale woyko sasoban banta kushen oykiza issi atuma asay gaxara eqid entara de'es.

Hezhu attuma asati beetetes. Izetika issoy issara eqidi aazako shamanayo xeelishenne issoy issa xeelishe betiyagey qncen eretees.

Issi bessan daalgga guuththa maayo mayida asati dettes.ha asatupeka botha mayiwu mayida asati daligi besetesu

Guutta natta ehidi caadissanas woykko eetas eekanas dhaliya hagan deyes yagiya dya keeththa bolla xaafettizo taapelay beetoshe dees

Issi yelagayi betashshe de'awus.haa yelagiyakka baa guththa yelagateththa lauiththanni guththa na'iyo yelada izzo dhaniththashe haa xeelayidda uttaduss.

Na,mu ci,itan gididi bantha salfe daniza sohon utiza issi issi osanchati betosona ha asatika banta sintha isoyi isuwako zaridi utidosona

Nam'u aakimeti de'osina. Izetetappe issina sinththa baggan eqqada xaafashe beetikonne,issi attumagey heni bagara ichchisidi issi mishiriyo caddishe demmos.

Isso saketiza cima atyuma asi he de'es ha atuma harganchayka ichidi pude simido okisijine goza so ekiza Carlo kompotereppe ekishin demos.

Issi sahetiya asa matan issi doozorenne hessadanka dalgga asati ha hargganchchako shiiqidi iza xeelishenne oychchishe beetosona.

Asaa natu bolla payateththa nagisiyo oththuwanni anjetiza issi cimma ekkiza mishshiriya betashshe de'awus .haa mishshirippe sinththa bagara ichchiddi sa'etiya issi cimma awayi betees.

Issi dalga asay beettiza bessay deees ha asay beettiza bessanka attuma asatinne macarasati issoy issara eqqidi kaa'ishenne miicishe wode aattiza bessay de'ees.

nu arbamince waanna hospitale geetettiya woykko wogga ubbasappe dariza wolqay de7iza muzooniya giddon koyro xiygetiya hospitale penge beethtishe deees

Hedzu guuttha nayta idimmiza asati beetetes ha hedzu guutha naata idimmiza asatuppe woykko kawo oosanchatuppe nam'ati qasse giddon eqqizayssatikka entara de'osona

Issi yelagay kushenne tohay me7in sahettizi uttides ayelagaykka bootta pooxa daaniza woykko xaaqa gizayssan ba tohanne ba kushiya qashisidi so7asay oychi wode entao odishe beettes.

Issi saahettayda deiya yelaga naya beetashe de'awos izikka hospitaaliya yada barmaayo woykko galal omeray de'iza hiitha maayo maayaza uttadas.

Dumma dumma kawo oosanchatinne heessadanka issi issi gooba goshshanchati issife shiiqidi ubbaykka ha xeellishe beettosona ha hospitale heeran beettiya geti haattanakko simmidi bayntana bessosona.

issi yelaga attumage huphe guutha bo7ati ekkiyoge haara asakko yaa simmidi woykko dotore yaa simmidi asa tamarsishenne odishe beettes

Asa naatu bolla payatetha naagisiyo oosoan anjettiza issi dootore issi cima mishireyo xeellishe deees izakka ha addeza xeellay da uttadus.

Hssi akimekeettan oottiya doottore issoy xalenne harge haga yaagiti odanasi asa sunta kardizan xaabishe demmays

Dumma dumma polissetinne heyessanicha asati issi issi boththappe doreththidi shiqqidayisi sarotteta naggisanas gidi polisse mayuwa mayiddi qoxxe oyikidi eqqidosona.

Issi c'ima keththi koletishshe betteshe de'es ha keththazikka uriqayinne godday koleththontha eththikokka bolara woththizo kamaththi koleththidosona.

Issi keththay bettishshe de7es ha keththappe sinththa baggara issi issi miththati dhoqqu gidayssatinne garssan ziqqi gidaysati bettetes.

Dalga kawo oothanchatinne hesadanka dhoqqa dhoqqa bessan de'iza asati sinthe baggan eqqidi issi nam'u gidiza yelaga macca nayta oychishe beetosona.

Dalgga asati cima asay yelaga asaara kawo oosanchati goshshanchati ubbay shiiqidi oge kumizi ha yishe beettoosona.

Boddite amba haattanne dumma gogiza miishata xeelliza dirjite ooththizo keettay beettishe de's ha keettappekka bolla baggara olkama thapelazi beettes.

Dumma dumma miththatinne hessadankka hessadankka dalgga shuchchati issi sohuwan beetosona. Hayssatikka asa naati oge oothiyagetuyo keehippe go'a immeetees.

Salon dumma karetanne gidoonta boottanne gidoonta walaha shaari beettishe de'ees ha shaaraykka iray bukkana hanizayssanne sa'ay wontana hanishin ke'ida shaara kommo geetettes

Issi nu gaammo dunguzay deiza aaho bessan issi issi asati banta maata qiicidayssa oyqizi woykko izan wottidi uttidosona.

Nu timirte keeththa woykko nuyumbursiya pengeyappe issua gidiza tamare naati gelanassinne kiyanas gidi medhettiza pengee beeththishe deees.

Issi kawo keettay direttizaysi bettishe deees ha kawo keeta birsappe sinte baggara shuchcha qoxidi biittara oytido oge deees.

Issi puula hanotan oosettiza xeelas lo'iza ubbabaye hannaca hanotan lo'iyo issi oge beettishshe de'ees qa ogeppeka gaxan gaxan matatinne heessa hessa malati beettoosoona

Issi walqama booray poton beettishe deees ha booray deiza poton boykko taapelappe garsa baggan deiza keettappe simte baggara oyddu gidiza attuma asati beetes

Kawo osuwappe isuwa gidiza osotan othishe de'iya polise getetiza issi yelagay utizi ha xelishe demayda de'es.

Issi Bessan Banta Kushiya Dhoqu Oththidi Ha Xeelishe De'aya Dumma Dumma Yelagati Betosona Ha Yelagatuppekka Sinththa Bagara Dimixiyan Dhoqisizay Mishshay ya Simidi

Issi polisezi beetees. Ha polisezikka hophphe asi bo7atikonne izi ba sinththa xummisidi ha simmi xeelishe beetiyoge qoccen beetees.

oyddu asati beettishe de7osona hayssatuppeka nam7ati maca geta nam7ati attuma geta hayssati ubbaykka baynta komputereza komputereza xeelishe issuas komputere doonta coo uttides

barqaala xoqu oottidi ubbas siyethana mala haasayanas koydi barhadirsa kushen qaala xoqisiza miisha qoyqiza issi attuma ge beethtishe de7ees

heedzdzu asati beettishe de7osona hayssatuppeka issi attumage barkushen poto oyqqidi hergay deizayssa ha zaaridi bessishe beettees

Issi kifilezan uttisa dalga asati beettoosona hayelagatuppeka sinte baggara uttidi nam'u yelagati entayo odishinne tamarsishe demmoos

Dumma dumma so medosati betosona ha Soo medosatanka c'anishe betosona nam'u qasho maatta c'ananaw buc'i qachi wotida asati de'etes.

Duma duma anqashata caanidi issisape harasa efanasi caanishe de'iya issi kaame woyko bootha gonge de'izaysi beetishe de'es.

Issi demmbati ekkiza bessayi de'esi ha demmbappe sinththakko shiqqiyode toqqu gizza dereyikka bettikonne izappe anqqashaza maxxi maxxidi maddabaran yeghiya dalgga asati de'oosona.

Ba guye baga gonge dhoqu othidi anqashata qoqofishe de'iya chana kamey betishe de'es izayoka malay botha gididaysi betes

Issi tama toyisiya nne hesadanka etiya izappe qasika ithaza woyiko anqashata kamen ca,ananas dandayiza ba hera nagiya issi atuma asi betees

Issi keettadan haniya lo'iya bessan woykko asfaltezan daro asati banta heera naaganas denddidi pittishenne ha xeellishe beettosona.

banta heera geeshshatetha naaganas gidi danci dendiza attumasatinne macasati issife shiiqidi eqqidi pittiyo pexazan oge pittishe demmays

issi issi keettati beettosona ha keettatuppekka dumma kaametinne heessa danka dalga asati shuchi deiza korkocha biittazan beettosona

bantaheera sarotetta oykko bantaheera geeshshatetta naaganas gidi tendiza dalga asati beettosona ha asatikka peexa ekkedi aspalte pittishe demmays

issi issi ceeyga kaameti dumma dumma go7a asa naato yoo immikkonne ha7i beethtishe deiya kaamey eqqidi aazakko go7a immoonta coou beette

Dumma dumma anqashata caannidi issisappe harasa ebana si merethiza kaameenne woykko haregaarezi beethtishe deees ha haregaarenne kaamee issisappe harasa ebidi olanawu caannidi dentidosana.

Duma dhoqa timirite ketha woyiko dhoqa timirite kethani tamarida yalagga nati banitta onatetha erisiza matoqa woyiko payida ekanasi yoddosona

Awane beenan hiinttena lammitte yaggetiza amaraththon xafetida xuufey betishe de7es ha xuufey deiza bessanka issi ura payda matawaqazi bettes.

Issi maccasiya bettashe dawusu ha mishshiriyakka tohoy hamettonta gishshawu be asa nati hametanas danda'ontta assay uttiyo kaamezan woykko oyddezan uttada betawusu.

Issi kifilen uttada issi yela ganaya meray keehippe lo'idaara ha xeellashi beettoos hayela geyakka baappe sinta baggan batawutara wottada xannayo gappe ha sinta zaarada asa bessashe de'oos.

Dumma dumma kawo oosanchatinne hessadankka ordde ordde ooso bessaappe yida asati uttidi beettoosona. Hayssatikka issi kifilen bootha oydey de7iza bessan uttidosona.

Duma duma gammo dere assati issipe shiqidi banittana gamo gidezayisa erisiya mayuwa mayidi ha simi eqi penigera kiyi xellosona

Ba dinixxiya dhoqu oththidi hasayanasi koyida issi yelaagayi betishe deesi haa yelagayikka ba ayifezani manaxara woththidi onakka siyikke gidi betees

Issi ordde maaca yalagiya bettashe de'awusu iizakka ba huphphe bagga sinththawu yeedada bagga guyye yedada ha uttida xellashe demayssi.

Issi bessan dalga asati beetosona ha asatuppeka issi macara woyko isilama ammanuea kaaliya macara sintha bagara eqida issi attumagara hassiyos

yelaga natura cima asara ubbaykka issippe shiiqidi yexishenne guppishe heessadanka baynta oyqizo qoxe qoxe xoqu ooththizi ufayso gupetes.

issi bootta maayo maay7iza dumma dumma yela gati heessa danka macaaranne attuma geti eqqidi issi bessan poo7oppoo issishe beettosona

Nami'u asati issoy issowara kushiya oyqqidi sarotetishe xeellays. Hasarotetiza asatuppekka issoy nu kawua dootoriya Abiy Ahmeda geetettes.

Nam'u asati beettishe de7oosona heyssatuppe kaan issoy ba ayfezan maxaxara wottidi bar kushen aazakko oyqidi hanko suufe maayiza issi adde bessishe dees.

dumma dumma kawo oosanchati nu gaammo dunguza maayidi ha simmi eqqidayssi beettishe de'ettes izatappe sinthi baggara nam'u asati enta xeellettes

dalga asati issi maata buuccidi biittan laalida bessaara hemettishe demmays izatappe guye baggaara issi issi mitati xoqu gidi beettishe de7eettes

Dumma dumma katta qommoti nu gaammo biittan zere toosonanne ka oosona heyssatuppe issua gidiza badalay beettishe deees habadalaykka shale gakkidayssi beetles.

dumma dumma ammano aawatinne heyssadanka dere cimati issoy issuwara shiiqidi banta siiqotetha bessanas ha simmi eqqidayssati beethosunna

Qoodan cora gidiza maca asatinne attuma heessa danka cima asatinne yelagati issippe shiiqidi oge kumidi hemethishe beettosona.

Toopphiya afirkayo kacce baggara deiyo gee qonce hayssa gedishekka toopphiya kartay hanu beiyo gee baassika amaranne itiophiya giza nam'u xuufeta oyqqides

dalga bootta maayuwa maayida asati ha xeelishe demmays izatappe sintha baggan issi attumaage bar nam'u kushiya guye yeddidi ha xeellishe beettees

dalga asati issi keetta daaniza bessan eqqidosona ha asatikka issoy issoyara kare biitti baanas maaddiza paasporte gizayssa kessana yiidosona

laapu deetu layta giza issi taapelazi beettishe deees ha taapelappe garsa baggara karetta saasozan biitta kuntidi puute puute sizoyssi beettes

nam7u yela ga asati beettoosona hayssatuppeka issioy attuma ga gidikkokka issina macaharo intappe nam7appe giddon guye baggara tookiya bandirazi beettees

2 poliset betishe de'osona. Etika zo'o kame woyko aysuse bollan Mitha canishn demos , izetika qodan 2.

Polise issoy ha tana xelishin demayis itika ba na'u kusheta gathidi ha ayipe dhoqo othena ziqi othidi xeloyis qonicen betes

Issi kifflen kumidda kawo ossanchathinne hyssadankka polissethi bethossona. Ha polissethika bantha oyqidi dawtharazam azzakko xafishen demaysi

Duma duma kamiya qohuwappe asa nayita gentanasi gidi kawoyi suntidonne duma duma kameti asappe palaha misha ekonta mala oyichiyanne xeliya kawo osanchati betosona

Laapu gidiza woykko hospun gidiza attuma asati beettosona. izatikka issipe issoy issoara qoometti eqqidi haa xeelloosona.

sa7an uttidi sinte baggara ha xeelliya nam7u polisetinne heyssa danka entappe guye baggan eqqidi ha xeellizayssati beettishe de7ettis

kawo oosanchatuppe issua geetettiya polise woykko sarotetha xaaceti uttidi beettishe de7osona hayssatuppe guye baggarakka dumma dumma asati uttidosona

dumma dumma kawo oosanchati nutophiyan de7ikkonne izatuppe issua gelizanne koyro xeeran xeygetiya sarota naagisiya polise iyarati beettosona

issi kipilen sarodetha naagissanas gidi suntettiza poliseti kumi beettosona hayssatikka banta kushen dabteraza oyqqidi xaafishe demmays

ogiya ooththishe de'iza nam7u oge oosancha asatinne heessadanka oge bolla qalameza tiishe beettiya asati dalgidi de7oosona

dumma dumma sarota gadawa gidida polise yaagettizayssazi banta ola miisha oyqqidi woykko bayntanara pude salo essidi beettosona

dalga kawo sarotetha naagisiza yarati woykko sarotetha dhaaceti issipe gidi eqqizi ha simmi beettishe de'osonna

Issi polise yaray woykko polise xaace dalga asa utisidi entayyo sarotetaba waatanakko gidi odishenne tamarsishe beettees.

ba qaala dhoqu ooththidi haasayanas koyiza issi attuma yelagay beethtishe de7ees haa yelaga polisezikka baappe sinththe baggara oyddu qaala dhoqisiza miishata wothidees

dumma dumma bessan oothtiza kawo oosancha woykko sarotetha naagiya asata geetethiya poliseti issi kifilen uttidi xaafishenne tamarishe beettoosona

Issi kifile daaniza bessan uttiza dalga polise yarati beettosona hayssatuppe sinte baggan heedzdzu attuma asatinne issi macara eqqidosona.

poliseti issi keeththan uttidi beettosona hayssatikka banta boncho qophiya huphiyappe dentidi banta sintan deiza xarpheezazan wottidi uttidosona

Issi gifilen uttiza dumma dumma kawo uusanchatinne poliseti uttidosona hayssatikka sinta baggan eqqidi odiza woykko tamarsiza asa xeellishenne hezgishe beettosona.

Dalga asati issi kifilezan uttidi haa xeellishin be'ashe de'ays. Izetika banta kushen waraqata oykidi xaafanayo giigetidi uttidoosona.

Nam7u attumageti beettosona haysatuppe issi attumagayo kushenne dumma guutha haytha heera beetashe de7ikkonne issi attumagey uttidi mule bollay beettishe de7ees.

dumma dumma banddirati betishe de7etes hayssati qasse bolla bagara bi ri e giza pidaaleyxaafetides

Issi kiplen uttiza dalga asati betosona Asatika ha simidi Uttidi xellishe Banta qofa ubayka haraza Yedenan Hisgishe beti uttes

Dalgga asathi issi bessan beethoosona; ha asathikka banththa dumma dumma bessaape xeeseththidi yiikkonne izathi sarotheththaa malaathaa maathaa oykkidi eqqidosona.

kareta suufe maayiza issi usupu gidiza attuma getinne issi macara beettoos hayssatuppe guye baggara qaaphettiza tooppe baandirikka deees

Issi yelaga aththumaagee haa simmi eqqidi ba sinththaa poo7issidi ufayssa hanothan miiccishenne guuththaa achchaa dooyidi xeellishe demmays.

toophphiya bandira barsintan wottidi issi yelaga suufiya maayida attu mage bar7ayfiya ha zaari xeelishenne ba duona dooyidi uttides

Nu toophiya huphe gadaawa gidida dotoriya aabi ahammedi uttidi ha xeellishe beettes izappe ushacha baggara nutoophiya bandiray qaaphettizayssi beettees.

Ha sintan beettishe deiya dalga suufe maay7iza asasinne heessa danka orte issi issi asati beettosuna ha asatuppekka sinta baggan deizayssati banta kushe baqqishe demmoos

bantamaara oyqqidi cima sadaan dancacidi uttiza dere cimatinne dumma kawo oosanchati beethtishe de7osona ha asatikka banta sintan sintan haaththa haylande wottidosona

issi orde attuma asi bara'achcha dooyidi miicanas hanizayssi beettishe de'ees izikka barzambappe oosettizaa qoophe wottides

Issi yaa'a oottiyo aaho keetayi beettishe deees ha keeta gompanka salo meray deiza dumma dumma oydeti bantamaaran maaran de'etees.

dalga asati issisan eqqidayssata xeellashe beettays ha asatikka suufe maa7iza asati sinte baggara eqqidi issi nam7u gidiza maca yelagatura haasayishe beettosune

oyddu asati de7ettes hayssatikka ha simmi eqqidi tana xeelishe de7ekkokka izatuppe issoy wuphen qoophe wottides

oydddu attuma asati beettosona heessatuppekka guye baggara wolqama denba bessay de7ees ha dembaykka kaameti baana si7oosettiza oge gidees

bootta maay7o gatti maayiza woykko laano maayiza zalga macasati durishenne yexishe inta be7ashe deays intappe ya baggara attu maasatikka deeettes

Dumma dumma goshshancha asati issi aaho denba biittan puute tokkishe demmays ha asatikka baynta goshsha oosowa zammanisanayokkiidosona.

Ussupun gidiza asati beetosona. Haysatika nam'an nam'an gididi banta citan citan uttidi xeeletosona. Haysatupa issina mccaro.

Issi maca yela giya malay keehippe lo7idara sintay xeellanas ubaysiyora ha xeellada utthadus izakka barsintan wogga maxaafa daaniza dabtaraza ooththadus.

heedzdzu attuma asati de7oosona heyssatikka issoy issua qoommidi baynta issi issi kushiya saan dugekko yeddidi eqqidayssata intappe gaxan de'iza issoy nam7akka duge yeddi eqqides

heedzdzu asati beettosona izatuppe nam7ati issi macarira issi attuma gaara maxaafa issoy issoyyo immidi sarotetishe beettetes

Dalga gutha nayita banta kiyon idimmida oydu gidida macha asati betosona. Hasati banta yelotta idimidi entara photo dendidosona.

Kaththata mayota hessadankka ayfa ayfeta dumma unkkotiza donotanne dumma dumma baata bayziyoone shamiyo giyayi beetishe de7ees.

Issi kifflen gutha naytti qodan kehippe corizays uttidi tamarishe deossonna. Ha nathaka tamarsashe de'ya astamarezi guye gaxan eqada bethawus.

heedzdzu guuman bululeya issi kameera nam7u asati bantaqooriya kessidi ha xeelishenne issoy izaappe bar kushiya yeddidi mita oyqanas yeddishe demmays

issi darga asay bettiyo sohoy deees ha sohoanka dumma dumma katatinne heessadanka donoti issi issi ayfaaybeti bayzetto suna

issi gereti ekkiza bessayi deees ha bessazanka keeththa keexxishe deiyo buro garsa wuyde doo metizo dessayi beethtishe deees

Issi kifflen tamarishe de'ya dalga gutha naythi bethoson. Ha naythikka bantha astemareyo kushe kesidi oysha zaranasi haniyoge bethes.

issi kipilezan dumma dumma miishata shiishshidi asa naa tus immana dandayiza issi gooba attumasi oychide deiza asas immishe beettiyoge qonce

Issi bessan uttiza daro macasati beettosona iza taarakka uttiza attu maasatikka yeddi yeddi de7ikkonne iza eqada tamarsiya issi macara de7oos

issi kaamey beettishe dees. ha kaamekka guye bagga goongge bootta gidizo dumma dummabata caananas efanas dandayiza kaame geetettes.

Dumma dumma ushshati beettosona hayssatikka banta yiza bessaara entasaasoy pogetontan sare uttidi beettishenne nu xeelliyo dedbeyoosona.

dalga kaame yarati xeelli wode beettishe de7osona hayssatikka issoy issoyara bantamaara maara naagidi sinta guye maaran eqqidosona

Issi kipilen uttiza dalga asati beettosona ha asatikka dumma dumma banta oy shaara oy shaara yiidi komputere xeelliza asatu yo odishe demmoos.

Issi denba sohoy beettishe deees ha bessanka saan uttidi issi macaro ezgishe deiya daro yalagatinne cimati beettosona.

Dumma dumma kattata zal'iyonne shamiyo issi giya daaniza sohoy beettees habessanka aybaayfeti heessa danka onkotiyanne kattati bayzettu sona.

issi bantamaara naangidi eqqida bootta laxana quutt quut maayiza dalga ortodokkise ammanoa kaallizayti beethtishe de7oosona

Nam7u yelagati beettosona izetikka issoy issowara ha xeellidi miiccishe dizaysa demmaysi hessatuppe issiniya issey qese oyqawus.

Boss yoss yagetiaza oydu miye misile ba kushezan oyqada eqida issi gutha lo'ashe de'iya yelaga macs nayiya btawus

Issi para togidi iza buraqisishe de'iya gooba attumasi beettes ha attumasa sintanka dalga asati poliseera gujjin daroti beettosona.

issi cima attuma ge beettishe deees ha asikka keehippe saketiza asa misatizi sinta ha zaaridi guye arsa bolla ichides

Issi walqama zumay beettishe deees, ha zuma bollaka deriyan deiza biittay beettonta mala maatatinne sharaPati heessa danka mithati biitta kammi dosona.

arsenale maayo mayida oyttu yelagati beettoosana izatikka banta mayido maayo bessidi nu guuba yaagi ufayxishe demmuos

Dalga asati issi bessan beettetes ha bessan deiza dalga yeletateppe sintha baggi kiidi issoy bar kushiya nam7a micidi haaxeelees

haattay bollappe juge goggiza woykko sossoridi wodhdhiza bessan eqqiti ha xeelide deiza yelaga nayti beettoosana hizatappe sinthe baggan adussa macana neya beettawus

wolqama shaafati nutoopphiyan de7oosona heyssatuppe issuwa gidiza wolqama abba daanatiza shaafay bulqo haaththay goggishe beettees

Bitan utidi banta cikka hesadankka ehido tora malatizaysa sa'an cadidi utida cimma Asata demashe de'ayis entakka utisidi hasaysishe de,eya issi eqida nam'u gidiza asati betosona

issi bessan dalgidi beettiya daro asati de7oosona ha asatikka banta oonateta erisiya payda matuqe ekkanasi burafa naagishe beettettis

dalga asati issi keettan beettosona hayssatikka dumma dumma banta komputereza oyqqida asaton banta sunta xaabisanasi yida asatakka demmayis

issi maara oyqidi eqqiza dalga asati beettosona ha asatikka dumma dumma cima asatanne dere woga eriza asati issippe eqqidosona

banta maara maara naagidi eqqiza asati beethtosona woykko salpiza naagi eqqizayssati de7oosona izatikka banta sintha gaxan deizayssa xeellidi bayntappe sintha yizay oonakko eri eqqidayssata

Issi kifilezan uttizanne eqqida asati beeththoosona ha asatuppekka eqqiza issi asi beettikkonne hankoti ubbay uttidi xaafishe demmays.

Tohuwa kuwasiya ka'anassi issi denibba ke'iddi eqqiza yelagga nayitti bettishshe de'ossona .haa yeelaga nayittikka banita yelagateththa cigidi gothtetes .

Tohuwa kuwasiya kayanassi demibbani geliza nam'u cittati isoyi isuwara ka'i wurisidi wuris soo bishin beyada deyayissi.

Towa kuwase ka'iza yelaga nayti kasa demban kuwasa gelthidi upaysan kumidi hayi kezi wasishe de'etes

toha koaasiya kaanaasi denba kiidi banta ka7izo fayssan keehippe issoy issoyara qoomethiyanne durishe deiza yela gati beettosona

Tohoa kuwaasiya ka'anas yaagidi eqqiza yelagga nayti beettishshi de'osona hayssatuppekka sinththa baggan deizayssizi hokkidi guye baggayssati dhoqu gidi ha xeelishe beettees

Tohowa quwaasiya kaanas gidi denba kiida nam7u citatuppe issi citay xoonidi ufaysan kumiti goppishenne yexxishe beettosona.

wolqama dembabessan oosettiza asa naati ka7anayonne ufayxanayo medhetiza teenis gida kowaase beettishe deees

Tohuwa koaasiya wursetti gakkanaashe baaxeti kaa'idi champonsi lige giza daaga dentishe beethtiya maadiride kaasanchati beettosona.

Dalga mu gaammo biitta asaynne heessadanka wolaytta asase deiya siiqotetha bessiya giitin ha7i hagan de7ettes heessatikka issipe uttida asata.

Issi po7o emiza duma duma mishshatape osetizaysa demashe de7aysi haysatika ha7i wodiyan yidaba gidikone ezeti go7a kehippe emmosona.

Kaththa kaththanayo korontiya go'etidinne woyikko korentiyan madetidi katha kaththiyo issi mishshay betteshe de'es ha mishshankka bolla bagara kaththa kaththiyo mishshati de'etes

Mac'a asay utidi lagiyo issi hezdu goman wodhiza nam'u tohuwa motoriya daniza motoriya betashe de'aysu.

gatto gida dumma dumma kornte wolqay yidi izan shempiyoo istefilayzere gi xeeygettanas dandayizaysi beettishe deees

yetta miisha bar kushen oyqqidi iza kaa7ishe deiza issi yelagay beettes hayssi oyqqidayssikka gitaare giza kase wodiyan diitta gizays

ha7i wodiyan asa nayti dumma dumma miishata xaafanassinne heessa danka bantas dogetonta mala dawutaran oykanas go7iya mata wode yiza iskibirittoy beettishe de7ees

Usuppu tammanne oyddu jiibe yaagettiza mimoore oyqqiza issi yetta dheessa dunka dumma dummabata bar bolla caananas dandayiza miishay beettishe deees

himettenna woykko tohay saketiyo dulle uttanas dandayiza asati uttidi baanasi woykko issisappe harasa efanas medhetiza kaame misattiza oyddey beettes

Tohay hamettano dandayenna darga asati nutopphiyan de'oosona heyssatikka hamettanas dandayonta gishasse inti uttidi baana mala intawu giigida oyde beettishe deees.

Dumma dumma biittappe medhetiza miishati de'ettes hayssatuppe issua gidiza jaba naynne heessa danka tama eettiza miishati betetees.

Nam'u asati beetishe de'osona hayssatika eqqidi de'iya nam'atinne hessadanka harason uttidi beetishe diza asatikka sinththe baggara de'osona.

Issi horphile gidoora gedena hanne hemettiyaysi dettes ha horphilepe gaxarakka daro horphileti paalanasi (dendanas) uttidaysati bettosona.

Abba haatha misatizysi beetishe deesi,ha besappeka sinthako shiiqidi bollawu xeeliza besani issi kethatinne heysadani kaameyi eqidaysi beetesi.

Dumma dumma kaameti Tophiyan de'oosona. Haysatappe issuwa gidiza asa nayta issi sohuwappe hara sohuwa efiya haaho caaniya kaameti beetishe de'etees.

dumma dumma kaameti beettishe de7oosona ha kaametikka guutta woykko so kaame geetetti zayssati asa naatoppe muye baggara ogeppe gaxan eqqidosona

Aho aspalte ogezara nam7u tohan bululiya saykide giza motore danizayssa lagiya yelaga nayeti betishe de'tes.

issi keethada haniza woykko asipalitezara laaggishe de'ia nam'u goomayiza saykile laaggiza yelaga nayti beettishe de,'ettees

Issi kifilen cora asati de'anas dandayiyo baadan heessa danka zalga asati issi kifileppe kareera eqqidi kaame sintan issoy issuara haasayishe beettosona

kaamee baanas gidi oosettiza asfalte ogezara haregare laaggishe beettiya issi attumaasi deees ha asikka hargaare bolla uttidi beyishe beettes.

Haatta caanidi issisappe soo efishe deiza haregaareekka beettes haregaarezi goochchizi efiyaso medoosappe issua geetettes.

Barhashezan mitha woykko bar7oykiyo guufe wothtidi iza nam7u baggara ushacharanne haddirsara kutto nam7a nam7a qachidi duge alaliza issi attumage beettees

Dumma dumma so me doosati nu gaammo biittan de7ettes hayssatuppe issua gidizayssan caanidi issisappe hara saa efiyo caana soome doosay beettes

Shuchcha qoxidi biithara oythido kubilisto yaagettiza oge beethtishe deees, ha oge matanka dumma dumma asatinne motoreti eqqidosona.

Issi dhoqqu gida keeththay beetishe de7ees. Ha keeththaykka ha7i wodiyan oosetethiya pooqe keeththatuppe issuwa gidishe iza dhuqu gidi xeelikko keehippe yashees.

wolqama katamazi woykko ambazi beettees ha ambazanka xoqu xoqu gida issi heedzdzu gidida wogga pooqeti coqu gidi beettoosona

wolqqama katamay beettishe de'ees. ha katamazankka issi issi keettasinne heessa danka pooqeti dumma qasse miiththati beettishe de'ettes.

zo'o kaame bar guye bagga gonge ha zaari micidi asa naati iza bolla aazakko caanona gi ziqqa bessa geli eqqidayssi beettees

nam7u keeththappe woykko pooqeppe giddora ha ehiza shuchcha qotidi biiththara oytido kobilisto gido ogeera himettishe diza issi attumaynne heedzdzu guuman kamettiza kaamiya beetawus

Usupun gidiza ha'i mata wodiyan anjetiza kawo osancha yeletati betosona izatupe nam'ati mac'ageta gidikonne oydati atumageta.

Issi bessan dalga yelaga nayti woykko tamare nayti uttidi baynta tamaridi yizayssa xannayshenne xeenlishe izappe sinthe baggan uttidi enta beyeya naatikka de7iyoge beettes.

issi kifilen kumiza tamare nayati betiishshe de'osona hayssatikka banta maara maara naagidi uttidi xaafishshe demaydda de'ays

Irisaaseza oykkidi pidaley iza issuwaissuwa cumisishe beeththiya issi yelaga kushe beethtishe de7ees hayssika paathana oykko paace gizayssa ooththishe beeththees

Issi yelaga macca na'iya de'awus. Ha macca na'iyakka de'iyo bessan dumma dumma naata qommotinne hessadankka mehey maanas go'iza sharafati de'osona.

issi kifilen tamare nayti uttidi banta paace oothtishe demmays a paace oytti oottishe guye baggara bootta maay7o maayiza astamare inta xeellishe beettes

Issi kipilen guutha qooday deiza yelaga woykko guutha naati tamarishe deettosona inta tamarsashe deiza astamarezikka eqqa uttadus

Issi kipilen tamarishe beettiya dumma dumma cora yeletati woykko guutha wode sugetizo yela gati de'oosona hayssatikka sintan odiza asappe siyishe beettetes

kareta gaammu7a na7anto xeeka timirte keetta yaagetiya duufe daafettizo issi wolqama timirte keethtay beettishe de7ees ha timirte keethtaykka sinta baggan hatapela wottides

nu tamare naatu huphe gadaawa gidiza biranu nagginne heyssadanka guutta tamare nayti issi kifilen uttidi eqqida biranu nagga xeellishe beettosona

Guutta nayti issi kifilen uttidi issoy issuakko shiiqonta malanne issoy issuara haasayidi maara tamarenna ixonta mala gidi haahon haahon utisi doyssi beettishe de'eettes.

issi kawo oosancha gidida astamaree beettes ha astamarezikka tamare nayta issi keeththa gelisidi inta tamarsishe beettiyoge qonce

Issi ogezara hemetishe de'eya dalga kame qommoti betosona ha kameti ogezara buro bishin gaxan eqiza moretida kametika de'etes

Bita goyanasinne duma duma osuwas go'iya kame issiniya betashe de'awus ha kamiyaka orati yidaro gidawus.

Issi shuchchay keehippe dalgidi de'iyo bessay beethtishe deees. Ha bessarakka kaamee yaanne haanne hamethishenne giigenna ogen kaamey waayettishe demmays.

Issi buro oosetishe deiza zarpe masatiza sohan dalga asati eqqidi ha sohoa ginbettiza ginbeza xeellishe beeththosona.

issi denba bessan kaame oge oottishen kaameppe sente baggara darga asati eqqidi bayntana bessanas ha shiiqidi ha xeellosona

biitta goyiza issi wogga kaame eqqidayssi beethtishe de7ees izikka goyiza sintha akafazan eqqidi issi attu maage haasayishe xeellays

issi attuma yelagayi beettishe de7ees ha attumappekka guye baggara issi issi worati beettishenne michasi coqu gidi beettiyosun

Dumma dumma kaameti toophiyan de'eoosona hayssatuppe issua gidiza so kaame woykko salo meray deiza kaamiya beethashe deyawus.

xoqan beettiza issi issi mitati keetta kammidi woykko keetta bolla tothishe deizayssati beettosuna hayssatuppe garsa baggara issi issi keettafi deettes

dumma dumma kaameti mutopphiyan de7oosona hayssatuppe issua gidiza nam7u kaameti oge woykko aspalte ooththishe demmayda deays

aaho denba ogezi oosettizi izaara hamettishe deiza oytu gidiza asata xeellays ha asatoppe sintha bagga nam7ati guye bagga nam7ati beettosana

Issi oge beettees ha ogefe gaxa baggara tumma dumma shuchchatinne heessa danka hara mitati worati beettishe de,etis.

Namu'u asati betishe dossona. Izatika eqiddi kushe meccetishe deyosona. Hayiatupe guye baggara issi dirisayi deyesi

Haatta duuqanassi maadiza tankare giza orde biitappe xoqqu giza issi zero malatizayssi beetishe de'es.

arbamince katama woykko amba haattanne dumma goggiya bata xeeliya hayssa hayssa malata oottos yaagetiza taapelan banta sunta kessizayssati beettosona

issi kechchay korettiza heeray beettishe deees ha bessappe sinte baggara asati eqqidayssati de7ikkonne izatappe sintan issi xoqu giza adussa mitti deees

Bollara zarphe oosettidi garse baggara haatay gogiyo issi bessay beettees ha zarphe bollaka dalga asati eqqidi yaanne haanne simeretuetis.

haattay baanadan waaro kessida asati iza xeeli shenne heessa danka waaro heeran hemethishe beyayda taani deays

haatti baanasi gidi haatta oge kessizo sohoy beettishe dee'es ha bessanka asa naati shuchchappe ginbidi izi haatthay issison ichontha mala oge kessidosohoy qoncen xeelliyode beettishe de'ees

Issi wolqama woray beettishe deees ha wolqama wora giddonka dumma dumma go'a immizha mitatinne heessa danka maatati bettetees.

Dumma dumma asati issisa shiikidi attumagetinne macageti banta kushe bomba haattazan meecetishe demmayda deays.